Ŋutsu etɔ̃ aɖe le mɔmemidɔwɔƒe. Wodo dɔmewu yi ke nye dzɔkplemito la. Woɖo dedienɔnɔ kuku si ƒe amadede nye ʋi la. Ŋutsu eve le gakpo vi aɖe trem ɖe gakpo gã te eye ame ɖeka le adzɔge le wo kpɔm.

ayimɔlu le nuɖugba me abladzo tɔtoe le xa makaroni kple salada hã le exa koklozi kple lã le exa atadi hã le edzi atadi fafia hã le ayimɔlu la tame eye asabala fifli hã le makaroni la dzi

Dzata kple tòwó sɔgbɔ ɖe dzogbeaɖe dzataviwo le tò ɖeka ƒu anyi le ɖuɖum tò mamliawo le adzɔge le wókpɔm dzatagã bubu hã ʋudu tso adzɔge gbɔna wógbɔ

ŋutsu eveaɖe le mɔmemì dɔwɔƒe wodó awu si nye dzɔkple míto la wóɖɔ dedienɔnɔ kuku si ƒe amadede nye ɣi la ŋutsua ɖeka bɔbɔ eye ɖeka le tsitsre trɔ megbe de ame ɖeka

Amewo le lãmesẽ fefe wɔm. Wole paki dzi. Wosi aŋɔ blɔ ne pakia eye wotso aŋɔ ʋi to eme te fli ɖe eme. Ame aɖewo do awu gbemumu eye ɖewo do awu ʋi kple godi yibɔwo. Wo katã wole afɔwui kple afɔkpa me

Ɖetugbui eve aɖewo de esɔ ƒe dzime, ɖetugbui ɖeka le sɔa ƒe megbe. Etsɔ asi ka sɔa ŋu, ɖekadze aɖe hã lé sɔa ƒe ka ɖe asi. Wole nu atsiaƒuto zɔm. Ɖetugbui ɖeka le nu kom.

Ameawo do ɖe ablɔdzi wóle nudodó vovovowo me , ameaɖewo do awu yibɔ eye ɖewo dó awu dzĩ ,ameaɖewo ɖɔ kuku dzĩ ameaɖewo Dɔ kuku yibɔ ameaɖewo hã dó awu bubuwo wóle kadiwo ɖe asi woŋlɔ nu vovovowo ɖe kadiawo dzi

Ŋu eve aɖewo kpɔ afɔku le lɔɖi mɔ dzi. Ŋu ɖeka nye ŋu dzi eye ɖeka nye ŋu ʋi. Ŋu dzi tɔ ƒe ŋgɔgbe gba gudu, ŋu ʋi tɔ ƒe axadzi gba nye ɖe me eƒe megbe hɔhɔe la gba. Amewo le mɔme tsom. Ŋu bubuwo hã le mɔ me tsom.

Dzɔdzɔmeŋutinusrɔ̃la aɖewo le woƒe dodokpɔxɔme. Wo le atike aɖewo dom kpɔ. Wo dometɔ wo aɖewo le nuŋlɔ̃ti kple agbale ɖe asi. Wo le nane ŋlɔm. wo katã wo le awu ʋi me.

Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka le seƒoƒo bɔme. Wole seƒoƒowo ɖe asi, wodo seƒoƒoawo ɖe seƒoƒozewo me atiwo hã le abɔ me atiwo de ama nyuie.

Ŋutsu aɖe le klotsinu. Ɖeviwo le egbɔ. Ɖevia ɖewo le tsitre, eɖewo dze klo, ɖeka nɔ anyi. Ame aɖeka medo awu o eye wotsɔ asi le eƒe to ɖeka. Wo katã wo le ŋutsu la kpɔm.

Ame aɖewo le tsitre le gbe me, sola paneli le dome nawo. Wolé asi na wo nɔewo do ɖe ya me. Wodo awu blɔ kple piŋki.

Yevu aɖewo le ŋɔnudrɔƒe. Ɖewo le anyinɔƒe eye ame eve le atsitre, ame ɖeka le gbe biam ame siwo le anyinɔƒe la dometɔ aɖe. USAtɔwo ƒe aflaga le gli nu le xɔa me.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe gago aɖe dzi ele kɔmpita vi aɖe ɖe asi. Sola panel le zikpui dzi le ati ŋu le egbɔ. Ŋubatri hã le zikpia dzi. Mobile foniwo hã le zikpuia dzi. Woɖo asi ɖe exa le kplɔ dzi.

Dɔwɔla aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Wole woƒe dɔwɔwuwo me, woɖɔ woƒe dedienɔnɔ kukuwo, Ame ɖeka le wo dome le nu ƒon na wo eye ame mamleawo le ekpɔm le nu kom.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe lɔrimɔto, wotɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ, dziƒoxɔ gã aɖe le mɔmemidzraƒe la xa, lɔri gbemumu kple lɔri ɣi aɖe hã tɔ ɖe mɔmemidzraƒea, mototɔ aɖe hã tɔ ɖe mɔmemidzraƒea. Mototɔ bubu aɖe hã tso me to lɔrimɔ dzi va yina.

Ɖeviwo le tɔɖɔɖɔ si ƒoɖi la me. Wotsɔ tɔkpowo ƒoɖe tɔ me le tsi ku mee. Tɔkpa ɖewo nye aŋe eye ɖɖewo nye gakpo. Tɔkpoa ɖeka ƒe amaded ele blɔ, ɖeka ƒe amadede le ʋi. Ɖevia ɖeka ɖɔ kuku eye wodo mo ɖa.

Ɖevi andre nɔ anyi ɖe atrakpui si womu ɖe gli nu la dzi. Kotokuwo le wo gbɔ. Ɖevi ɖeka le kotokua ɖe asi eye ɖeka hã ɖo afɔ ɖeka dzi. teƒe si wonɔ anyi ɖo la ƒoɖi.

Amewo sɔ ɖe kplɔ nu le nu ɖum. Nuɖuɖu vovovowo le wo kɔme. Wo le nu ɖum le glasigbawo kple kɔpuwo me. Ɖevi ɖeka tsɔ nuɖuɖu le nume dem na ŋutsu tsitsi aɖe.

Amewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Wotsɔ tɔkpo kple gagbawo to flie. Wole tsi kum ɖe wo me. Tsidzraŋu aɖe hã dze ɖe wogbɔ. Nyɔnu aɖe kɔ tɔkpo sɔe le kɔ tsi kum ɖe tɔkpo gã ɖeka me

Nyɔnu aɖe do awu yibɔ nɔ anyi ɖe zikpui me le glasixɔ aɖe me. Kɔmputa le kplɔ dzi le egbɔ ele asi tem ɖe kɔmputa la dzi. Glasi kɔpu aɖe hã le egbɔ.

ŋutsuaɖewo de xɔ táme wóle sola panel trem ɖe xɔla táme wó dometɔ aɖewo ɖɔ dedienɔnɔ kuku si ƒe amadede nye aŋutsiɖiɖi la eye wodó dɔmewu si nɔ xɔxɔm le adzɔge la ŋutsua ɖewo bɔbɔ ye ɖewo le tsitrenu ɖewo hã nɔ anyi

ŋutsuaɖe bɔbɔnɔ ŋdɔkutsu gbe ele sola panel dam ɖe ŋdɔkutsugbe ʋu batriaɖewo le egbɔ aƒe si wotsɔ ʋuƒó tue la le emegbe ŋutsuaɖe tɔɖe aƒea ɖeka ƒe ŋgɔ le emegbe le ekpɔm

yevu nyɔnua ɖe le ŋukuʋuʋu dzodóƒi éle glasi kɔpuviaɖe ɖe asi tsɔ gatsi le nane kum le eme éle alɔgbɔnu kom wótsɔ detsiƒogatsiwo ku glinu le dzodoƒia seƒoƒozeviwo le egbɔ, tsiɖodzodzi kɔpu hã le egbɔ